Kpɛŋŋo n nyɛ dabba ata ni ʒiya bi zaa maa mii wuhurimi kamani bi ni yi paɣa salima na ni bi ti zaŋ kpɛhi di kpɛhili shee la kpɛŋŋo n nyɛ ka dabba ata ŋo zaŋla nina mirigi kpala pai shɛli bi ni yihiri salima ŋo ni bi zaŋ niŋ maa

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ namda nim balibu laa namda nim balibu ŋɔ maa ka di wuhurila ti kaya ni taada kpaŋsibu bee kamani baŋsim di nahangbana zaŋ mali namda nima din ku yɛn bo viɛlim zaŋti ti ʒilɛli

Kpɛŋŋo nyɛla daani n nyɛ ankara niw taawn sanbood n lahi nyɛ so ni ʒiya kohari kubɛ ka n nyɛ afa so ni chɛni kubɛ maa gbuni

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka paɣaba ʒi niɛma ka kpabi bihi n nyɛ ka paɣa so ʒila kpalanbilia ka paɣa so mii gbubi kpalanbila ka paɣa so ŋun mii gba pahi ata la ka o mii ʒi gbambila ka niɛma bɛ di puuni

Kpɛŋŋo n nyɛ salo ban ŋmɛri dala salo ban ŋmɛri dawulɛ nima ka naan chɛ paɣasari bili so ŋun dihi o maŋ nachiinsi n yɛ niɛma viɛnyɛla ka naan chɛ salo shab ban ʒɛ bi nyaangi maa n kpahari bi nuhi soŋda

Kpɛŋŋo nyɛla binwola daani n tiɛha moonsi biɛni kamantoosi biɛni kaarot nim biɛni Alaafee biɛni n ti pahi m lahi nyɛ ka paɣasari bihi ayi ʒi lala binwola ŋo gbuni

Kpɛŋɔ n yɛ ka di wuhiri la nɛma yiɛbu n yɛ afa so ni yiɛ liiga mini di jinjam ka pili zupiligu ka kpa ninkpara ka gɔɣili ŋɔ shɛli na pa o nuu zuɣu n lahi yɛa fanta gaɣa ni za n baɣi o.

Kpɛŋŋo nyɛla moɣali ni ka n nyɛ ka nachimbihi anahi n bala ka bi zaa ha kana ti zaŋ binyɛra tim kom ni ni bi tooi

Kpɛŋŋo nyɛla zuɣu malibu shee n nyɛ ka ninkuri so ʒiya ka bi zaŋ tanpiɛlli pilo ka n lahi nyɛ afa so ni ʒiya gbubi baaba mashin la n mali maandi lala n ba ninkurigu ŋo zuɣu n lahi nyɛ faan ni tabi kurigu n wori bee n vubiri poham bahariba

Kpɛŋ ŋo nyɛla salin boɣali ni n nyɛ Loori nim ni ʒɛnʒɛya n lahi nyɛ katapila ni toori tankpaɣu niŋdi tipa nim maa zaŋ yino kam lorini n nyɛ ka tipa ŋunbala maa ŋun pun pali

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ paɣaba ni ʒiya ka n lahi nyɛ ka bi gbubila zaham ni zahama ʒɛnʒɛya ka di biɛla gbambihi kanvaa nim puuni

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ ka teebuli piɛlli n ʒɛya ka fulaawaasi nim tam dizuɣu n lahi nyɛ ka baanjiri shɛli bi ni ʒiindi damgiri la gba bɛ lala nimaani ka n nyɛ ka bolfu nim gba yili yili zuɣusaa

Kpɛŋŋo wuhuritila paɣaba ni yi kuligi kuni shɛm n nyɛ kq paɣaba paai paɣaba ayobu n ʒi kom ka bi shab ŋmaligi kihiri bi nyaangi na ka shab mii zaŋsim zaaha ku biɛla bi tooni n nyɛ ka shab piri namda nima ka shab mii gba bi piri